Ari kuno kuli ku mukunda kwe bilime khasoli ne ka kolele abundu e khukesebwa ne akarikari e kyimikunda kyibili kino iliwo ingila isi oba i tractor oba i lorry isi inyala yabirisamo nga iyila womwene kamayindi.

Basawo babili anano balikho bemenyelesa kamalesi oba kekukanga bulwale bwa covid namwe bulwale shina ne bali very busy balola bekhesa babone bungali bamale shamemo kamelesi ka kana kayete wewe ninase isi khuli